Munthu weshe akuru neadodori ana mai nanababa anasekuru nanambuya anokurudzirwa kakurutu kuti vaende kuzvipatara kojungwa mutombo uekudziirira matenda nekuzemenwa nanamukoti nezvibhedhleya.

Antu eshe pashireshe tenderere anokurudzirwa kukurutu kuti vadakarire kwemene kungeze nyara. Kugeza nyara muntu aibve koshandisa chimbuzi kugezezve nyara muntu einge oda kurye chikafu.

Antu weshe pashi reshe tenderere, akuru neadoko anokurudzirwa kakurutu kuti aende kojungwa mitombo yekudziirira matenda kuzvipatara ndiana mukoti ngemadhokodheya kuti ndaramo yavo inge yakatwasanuka.

Vashandi vekubazo rezveutano madhokodheya naana mukoti ne antu anovabetsera mishando yoo vanokurudzirwa kakururtu kuti vapfeke zvivahara muromo zvivhara mhiro nezvivhara nyara kana veyishanda nevanhu vane matenda anotapurirwana.

Antu eshe, akuru naadodori anokurudzirwa kakurutu kuti vaende kojungwa mitombo yekudziirira matenda ndiana mukoti nemadhogodheya, kudziirira matenda akatikuti.

Ana mai anokurudzirwa maningi kuti vaendese zvana zvavo zvitotori kojungwa nekudonhedzerwa Mitombo yekudzivirira matenda kuzvipatarayo ngekuti kune mitenda unibata ana adoko adodori kunyanya.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya naana mukoti, vanokurudzirwa kakurutu kuti vapfeke zvivharamuromo nezvivharanyara kana veishanda neantu ane matenda anotapurirwana.

Muntu weshe akuru neadodori anosisoenda kuzvipatara nekumakirinika nekundau dzinodetserwa antu anorwara kojungwa mitombo yekudzivirira matenda ndiana mukoti nemadhokodheya.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuchengetedzawo utano hwawo ngekupfeka zvivhara muromo zvivhara nyara nezvivhara hope kana vheibetsera vantu anenga ainematenda anotapurirwana akaita sematenda aya ecovid naitini

Mvura yakachena mutombo ,antu anokurudzirwa maningi kuti anwe mvura yemuzvibhedlera mweshe nemuzvinyuka zvakafanigwa kwete kunwa mvura yemumadhamu nemumanzizi akasviba.

Muntu weshe akuru neadoko aripanjodzi yekubatwa nematenda. Antuwo eshe akuru neadoko anofanira kuzvipatara kojungwa mutombo yekudzivirira matenda nekuzemenwa ndiana mukati nemadhokodheya.

Vanamukoti nemadhokodheya vanoshanda kubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vapfeke zvivharamuromo, nezvivhara mwiiri weshe nezvivhara nyara kana veishanda naantu anenge aine matenda anotapurirwana.

Vashandi vekubazi rezveutano , madhokodheya naanamukoti , vanokurudzirwa kakurutu kuti vagwinyisire yaampho kuzvichengetedza vonavo ngekupfeka zvivharamuromo nezvivharanyara kana veishanda nematenda.

Vashandi vanoshanda kubazi rezveutano madhokodheya nanamukoti vanokurudzirwa pakurutu kuti vapfeke zvivharamiromo, zvivharanyara nezvivharamiro zvakadaroko kuti vasabatwa ngematenda amotapurirwana.

Muntu weshe unokurudzirwa kuchengetedza utano hwake. Anamukoti nemadhogodheya anokurudzirwa kuti vapfeke zvivhara miro nezvivhara nyara nezvivharamwiriweshe kana veishanda nevantu vane matenda anotapuriranwa.

Hutano hwe muntu weshe huno fanira ku kosheswe kwemene madhokodheya nana mukoti ne vantu vano shanda kubazi rezve utano vano kurudzirwa kakurutu kuti vapfeke zvivhara muromo zvivhara miro zveshe nezvi vhara mwiri weshe ku dzivirira matenda.

Muntu weshe akuru neadodori akadzi nearume chembere nanambuya nanasekuru zveshe anokurudzirwa kakurutu kuti vaende kojungwa mitombo yekudzivirira matenda kuzvipatarayo ndianamukoti nemadhokodheya.

Mikuhlani inibata muntu weshe akuru neadodori, muntu weshe unokurudzirwa kuti aende kuzvipatara nekumakirinika kovhenekwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matendawo asizi kujairikapi neakajairika.

Muntu weshe pashi reshe tenderere, akuru neadoko, akadzi nearume, anambuya naanasekuru, anokurudzirwa kakurutu kuti adakarire yaamho kugeza nyara dzavo kana einge abva kuchimbuzu, nekugezahe nyara, kana einga asati arya chikhafu.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano madhokodhera nanamukoti, vanokurudzirwa maningi kuchengetedzawo utano hwawo ngekupfeka zvivharamuromo, zvivharanyara nezvivharahope kudzivirira matenda ayani anotapurirwana akaita sematenda eCOVID19.

Muntu weshe akuru neadoko anosiso geza nyara peshe-peshe kugeza nyara eibva kushandisa zvimbuzi nekugezazve nyara eibva kurya kana asati arya chikafu kuti matenda aya adzasirwe.

Mvura yakachena mutombo. Vantu vanokurudzirwa kuti vasamwa mvura dzemumadhamu dzisina kukwatiswa kana mvura dzemurwizi. Hurumende inokurudzirwa kuti ivake nekunasira zvibhorani, zvakabaanaka.

Ikodzero yemunhu weshe kuti ainge ane hutano hwakahlamburika. Hurumende inokurudzirwa kakurutu kuti iake zvipatara nemakirinika mundau dzeshe nemumiganga yeshe kuti anhu asahamba mimango mikurutu.

Asharuka emuganga neakuru ekubazi rezveutano anokurudzirwa kakurutu kuti vaungane gore rega rega pano neapo veifundisana nekuretererana nekupangana maererana ngezveutano wakahlamburika muniganga.

Asharuka anhu akuru ekubazi rezveutano pashireshe tenderere anokurudzirwa kakurutu kuti vadhibane pano neapo veireketerana maererano nezvematenda anenge anesa mumiganga yawoyo.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokotera nanamukoti vanokuridzirwa maningi kuti kana veishande nevandu vanenge veifungira kuti ane matenda anotapurirana anokuridzirwa kuti vavpfeke zvivhara muroromo zvivhara nyara kuvhara mwiri weshe kudzivirira matendawo.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange aine utano wakahlamburuka hurumende inokurudzirwa maningi kuti mundau dzese munganga yeshe nyika yeshe tenderere iyake zvipatara nemakirinika kuti antu asahamba mimango mukurutu.

Hutano hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa kwemene hurumende inokurudzirwa kakurutu kuti take chipatara nemakirinika mimi ganga yeshe ne muntau dzeshe kuti vantu vasahamba mimango mikurutu kuno rapiwa.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange aine hutano hwakahlamburika .Hurumende inokurudzirwa kakurutu kuti iake mbatso nezvipatara nemakirinika zvakati kuti antu asahambe mimango mikurutu kuenda kodetserwa.

Vasharuka vekubazi rezveutano pashi reshe tenderere nemuganga yeshe, vanosiso -ungana gore rega-rega veireketa nekubhiirana maererano ngezvematenda anonga einesa kumiganga kwavoyo.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange aine utano hwakahlamburika madhokodheya nana mukoti nevantu vanoshanda kubazi rezveutano vabokurudzirwa kakurutu kuti vapfeke zvihembe zvinoita kuti vasazobatwa ngematenda anotapurirwana.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange ane utano hwakahlamburika vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti ahambe kunyanyisa muzvikoramwo eifundisa ana echikora maererano ngezveutano utano hwakahlambirika.

Mvura yakachena mutombo, hurumende inokurudzirwa kakuru kuti iake zvibhedhleya kweshe kweshe mundau dzeshe kuitira kuti antu asamwe mvura yakasvipa yemumadhanu nemumanzizi kudzivirire matenda.

Asharuka neakuru ekubazi rezveutano anokurudzirwa maningi kuti mikore yega-yega vadhibane veiita makungano veireketa nekupangana maererano nezvematenda anenga eishupa mazuvawo.

Hutano hwendxondo hunofanira kukosheswa kwemene. Antu anokurudzirwa kuti muntu veshe kana ange asangana netsekwende hukurutu atsvake muntu vanogonda unohunyanzvi hwekureketa maye kuti dambudzikoro ripere.

Utano hwendxondo hunofanirwa kukosheswa kwemene Antu eshe akuru neadoko anokurudzirwa maningi kuti kana muntu asangana netsekwende atsvake muntu waanogonda uneunyanzvi ukurutu wekureketa naye maererano nedambudziko raunenge unaro.

Utano hwendxondo hunofanira kukosheswa kwemene. Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe , veireketa neantu , veifundisa antu kuti vantu vachengetedze utano hwavo hwendxondo uhu.

Utano hwendxondo hwemuntu weshe akuru neadodori hunofanira kukosheswa nekubaachengetedzwa kwemene antu anokurudzirwa weinga wasangane netsekwende utsvake muntu wekureketa naye waunogonda une unyanzvi.

Utano hwendxondo hunofanira kukosheswa kwemene muntu weshe unokurudzirwa maningi kuti aende kovhenekwa kuzvipatara kovhenekwa ndianamukoti nemadhokodheya veishandisa zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi.

Hutano hwendxondo hinofanira kukosheswa kwemene vantu veshe vakuru nevadoko vanofanira kuenda kuzvipatara kunovhenekwa kana muntu einge asangana netsekwende unokurudzirwa kuti atsvake muntu waanogonda ekureketa naye .

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano ana mukoti nemadhokodheya anokurudzirwa kakurutu kuti apfeke zvivhara muromo, nezvivhara mwiri weshe, nezvenyara kana veishanda neantu anenge aine matenda anotapurirwa.

Muntu weshe akuru neadoodori anokurudzirwa kakurutu kuti aende kuzvipatara nekumakirinika nekundau dzinobetserwa antu anorwara koovhenekwa nekoojungwa mitombo yekudziirira matenda akati kuti.

Kuzvipatara nemumakirinika nemundau dzinobetserwa antu anorwara munokurudzirwa kakurutu kuti munge muine utsanana hwakahlamburika yaamho kuita kuti musakonzerwa mikhuhlani yakaita semikhuhlani yekhorera.

Kuzvipatara, kumakirinika nekundau dzinobetserwa andu anorwara, ndau dzona idzodzo dzinokurudzirwa kakurutu kuti dzinge dziri ndau dzinochengetedzwe dzakaba chena kwemene kuti pasakonzerwa matenda.

Anamai ane zviana zvidoodori anokurudzirwa kakurutu kuti vadakarire maningi kuenda kuzvipatara koovhenekwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda kuvana vavo. Kunyanyisa matenda anobata zvana zvitootori.

Kumakirinika, nekuzvipatara nekundau dzinobetserwa anhu, kunosisomaningi kune utsanana hukurutu kuitira kuti pasakonzerwa matenda akaita sekorera. Anongonzerwa ngeutsvina hunenge hwawandisa.

Anamukoti nemadhokodheya anokurudzirwa kuti kakurutu kuti vachengetedze utano hwedu, ngekupfeka zvivharamuromo nezvivharanyara nezvivharamwiri weshe, kana veishanda neanhu anenga aine matenda anotapurirwana.

Ana mai anokurudzirwa kakurutu kuti vaende kuzvipatara kojungisa nekudonhedzeresa zvana zvitotori kuti zvidzivirirwe kubva kumatenda anobata muntu weshe akuru neadodoriwo.

Mumakirinika, muzvipatara nemundau dzinobetserwa antu anorwara munokurudzirwa maningi kuti munge muine utsanana hukurutu kuita kuti pasakonzerwa matenda aya anokonzerwa ngeutsvina sedenda rekhorera.

Muzvipatara, mumakirinika nemundau dzinobetserwa vanhu vanorwara munokurudzirwa kakurutu kuti munge muine utsanana hwakabaanaka kwemene kuitira kuti musakonzerwa matenda, akaita sematenda eKorera.

Kuzvipatara kumakirinika nekundau dzinobetserwa antu anorwara kunokurudzirwa maningi kuti kunge kuine muntu une unyanzvi ukurutu kuti antu kana auya aine matambudziko awo unoreketa nawo kusvika antu akubvayo akarerukirwa.

Ana mai anokurudzirwa maningi kuenda nezvana zvawo zvitotori kuzvipatara nekundau dzinobetserwe antu anorwara kuti zvojungwa mitombo yekudziirira matenda nekudonhedzerwazve mitombo yo kuti zvikure zvakatwasamuka kwazvo

Makirinika kuzvipatara nekundau dzinobetserwa antu anorwara kunokurudzirwa kakurutu kuti kunge kuine utsanana hwakabaanaka kwemene kuti pasangonzerwa matenda akaita sekorera.

Ndau dzinobetserwe antu anorwara mumakirinika nemuzvipataramwo munokurudzirwa maningi kuti dzinge dziri ndau dzakabachena kwemene kuitira kuti musakonzerwa matenda nemikhuhlani yakaita sekorera.

Mumakirinika nemundau munodetserwa antu anorwara nemuzvipatara munokurudzirwa pakurutu kuti munge muine utsanana hwemene kuita kuti pasakomberwa matenda akaita sedenda riya rekorera.

Mumakirinika, muzvipatara nemundau dzinobetserwa antu anorwara munokurudzirwa kakurutu kuti munge muine zvigwaro zvekuti antu anenge auya eirwara akaemera kudetserwa agare akazorora akaemera madhokodheya nana mukoti.

Hurumende inokurudzirwa kakurutu kuti inasira mbatso nezvikora zvekufundira zveantu anenge eide kufunda kuti aite madhokodheya naanamukoti nekuti uwandu hwemadhokodheya naanamukoti kuzvipatara-yo huchiri hudodori maningi.

Vandu vanenge veifunda kuzvikora zvefundo yepa dera dera kuti vazoita ana mukoti nema dhokoteya vanokurudzirwa maningi kuti vabaingwinyisire neku tsamwirira iwamo muzvifundo zvawozvo.

Vantu vanenge beyifunda kuzvikora zvefundo yepadera dera ,beyifunda kuti vazoita madhogodheya nanamukoti. Vanokurudzirwa kakurutu kuti vabagwinyise yaambo ngezvifundo zvavo zvo, kuita kuti ntaramo yamangwana inasirike.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vazoita anamukoti nemadhokodheya vanosiso kunge veibaigwinyisira yaamho kuzvifundo zvavozvo veitsamwirira kwemene kuti vazorapa antu zvakati mhoryo.

Antu anenge eifunda kuzvikoro zvefundo yepadera-dera veifunda kuti vaite vana mukoti nemadhogodheya. Vanosiso gwinyisira yaamho nekubatsamwirira kwemene kuzvifundo zvavozvo. Kuitira kuti vazobetsere antu ngeunyanzvi hukurutu.

Atungamiriri ekubazi rezveutano pashi reshe tenderere anokurudzirwa kakurutu kuti vasangane kuita mikungano gore rega rega, veireketa nekubhuyirana maererano ngezveutano hwakati mhoryo mundau dzawodzo.

Asahrukwaa vemiganga nevasharukwa vekubazi rezvehutano anokudziridzira kuti vadhibane gore Rega Rega veireketa nekupangana maererano nematenda anenge einetsa mundau mawo nemiganga yanobvayo.

Kuzvipatara, kumakirinika nekundau dzinobetserwa antu anorwara. Kunokurudzirwa maningi kuti pange paine motikari yekutwara arwere. Kuabvisa kumizi kwavo kuvarumbisa kuzvipatara kuti vabetserwe iyoyo nemadhokodheya nana mukoti.

Kumakirinika kundau dzinodetserwe anthu anorwara nekuzvipatara kunokurudzirwa maningi kuti pange paine zvigaro zvekuti anthu anenge akaemere kudetserwa anombogara akaemera madhokodheya nanamukoti.

Muzvi patara ma kirinika ne ndau dzino detsera antu anorwara dzino kurudzirwa maningi kuti dzinge dzine utsanana ukurutu dzaka korobwa ,dzaka tsvairwa dzaka nongerwa marara kuti pasa konzerwa mu kuhlani yakaita se korera.

Anamai anokurudzirwa maningi kuti einge abara zvana zvavo ambogara muchipatara zvana zveizemenwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda kuti ramangwani rezvanazvo ringe rakati twasamu.

Ndau dzinobetserwa antu anorwara kuzvipatara nemumakirimika. Dzinokurudzirwa maningi kuti dzinge dziri ndau dzine utsanana ukurutu. Kuti pasazokonzerwa matenda akaita sedenda riya rekorera rinokonzerwa ngeutsvina.

Ku zvipatara nemakirinika nendau dzino detsera antu anorwara dzinokurudzirwa maningi kuti dzinge dziri ndau dzibairi neutsanana ukurutu kuti pasa konzerwa matenda akaita semukuhlani we cholera inokonzerwa ngeutsvina.

Muzvipatara nemundau munobetserwa anhu anorwara munokurudzirwa kakurutu kuti munge muine utsanana kakurutu kuti anhu asabatwa ngematenda akaita seCholera anokonzerwa neutsvina wakakura yaamho

Muzvipatara mweshe nemundau dzinobetserwa antu anorwara munokurudzirwa kakurutu kuti munge muine motokari dzekutwara antu kuarumbisa kuzvipatara nekuvabvisa kuzvipatara zvimweni kurumbisa kune zvimweni.

Muzvipatara nemumakirinika nemundau dzinobetsrwe anthu anorwara munosiso kunge mweishandwa ndiana mukoti nemadhokodheya ane unyanzvi ukurutu pamushando yavanoitayo kuti anthu arapwe eibaporao.

Ndau dzinobetserwa antu anenge airwara nekuzvipatara nekumakirinika kunokurudzirwa kakurutu kuti kunge kubari neutsanana hwemene kuitira kuti kusakonzerwa matenda akaita seKorera anokonzerwa ngeutsvina.

Zvipatara, makiriniki nendau dzinobetserwa andu anorwara anamukoti nemadhokodheya vanokurudzirwa kakurutu kuti vadhibane misi yega yega veireketerana maererano nezvematenda anenge ayinesa muzvipataramwo.

Kuzvipatara nekundau dzinodetserwa antu anorwara kunokurudzirwa maningi kuti pange paine zvigaro zvakanaka kwemene zvekuti antu anenge akaemera kudetserwa agare akaemera ana mukoti nemadhokodheya.

Mu zvipatara mu makirinika mu ndau dzino detserwa antu nemu zvitoro zvino tengesa mitombo ndau idzona idzidzi dzino kurudzirwa ka kurutu kuti dzinge dziri ndau dzibairi ne utsanana hukurutu kuti pasa konzerwa matenda.

Kuzvipatara nekumakirinika nekundau dzinobetserwa antu anorwara dzinokurudzirwa pakurutu kuti ndau idzodzo dzibari ndau dzine utsanana hwakahlamburuka kwemene kuitira kuti pasakonzerea matenda akaita sekorera.

Muzvipatara nemundau dzinobetserwa antu anorwara kuno kurudzirwa kakurutu kuti kunge kuine zvigaro zvekuti antu anenge akaemera kubetserwa ndiana mukhoti nemadhokodheya vagare pona apapo veidzorora.

Muzvipatara, mumakirinika nemundau dzinodetserwa antu anorwara munotengeswa mitombo inorape matenda asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene. Antu anokurudzirwe kuti kana arwara anorumbeyo kotenga mitombo.

Mazuva anyamashi kwane matenda akati kuti asingaoneki ngemadzisopi matenda onaiwawo anenge achida kuti muntu aite zvekovhenekwa ndana mukoti nemadhokodheya kuzvipatarayo veishandisa zvimushina zvakanasirwa nehunyanzvi.

Mazuva anyamashi kwane mitenda yakati kuti, matenda ano konzerwa ngezviro zvakawanda kwemene asikaoneki nemadziso. Antu ano kurudzirwa kuenda kuzvipatara nekumakirinika kovhenekwa ngema dhogodheya nana mukoti.

Mazuva anyamashi kwaa nematenda akati kuti asingaoneki ngemadziso. Antu anokurudzirwa kuenda kuzvipatara kuovhenekwa ngemadhokodhera nana mukoti veishandisa zvimichini zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu.

Mazuva anyamashi kwane matenda akati kuti asikaoneki ngemadziso antu anokurudzirwa kuenda kuzvipatara kovhenekwa nekuryahe zvikafu zvibarine utano ukurutu .

Mazuwa anyamashi kwane matenda akati kuti asingaoneki ngemadziso antu anokurudzirwa kuenda muzvipatara kovhenekwa ngemadhokodheya nana mukoti kuzvipatarayo kuti vane matenda ere aya kana kuti avana.

Mazuwa anyamashi kwaane matenda akati kuti asingaoneki ngemadziso anenge eida kutoti muntu aende kovhenekwa ndiana chiremba nemukoti kuzvipatarayo antu anokurudzirwa kurya zvikafu zvine utano kudziirira matendawo.

Mazuwa anyamushi kwaane matenda akati kuti asingaoneki ngemadziso Antu anokurudzirwa maningi kutoenda kuzvipatara kovhenekwa nemadhokodheya nana mukoti veishandise zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu.

Mazuva anyamashi kwane matenda akati kuti asizi kujairikapi asinga oneki ngema dziso antu ano kurudzirwa maningi kuti arye zvikafu zvakati mhoryo zvibairi ne utano ngeku twasanurahe mwiri yavo.

Mazuwa anyamashi kwane matenda akati kuti ekuti muntu eihamaba apa aumbomaoni matenda aya anenge eida kuti muntu aende kovhenekwa kuzvipatara ngemadhokodheya sematenda eitsvo dzinenge dzeirwadza dzisisina utano.

Mazuwa anyamushi kwaanematenda akati kuti asikaoneki ngemadziso . matendawo anenge eida kutoti muntu aite zvekuaende kuchipatara kwovhenekwa naana mukoti nemadhokodheya eishandisa zvimushina zvawo zvakanasirwa ngeunyanzi ukurutu.

Mazuwa anyamashi kwane matenda akatikuti asingaoneki ngemadziso antu anenge eitokurudzirwa kuenda kunovhenekwa kuzvipatara ngemadhokodheya nana mukoti, antu anokurudzirwazve kutasanura mwiri yawo nekurya zvikafu zvineutano.

Andu we akuru neadodori anokurudzirwa kakurutu kuti pano neapo aende kuzvipatara nekuma kirinika nekundau dzinobetserwa antu anorwara kozemenwa, kuvhenekwa kuti aana here matenda ayani asingaoneki ngemadziso.

Mazuva anyamashi kwane matenda akati kuti asikaoneki ngemadziso .Antu anokurudzirwa maningi kuti varye zvikafu zvine utano nekuendahe kuvhenekwa kuzvipatara pano neapo.

Mazuwa anyamashi kwane matenda akati kuti asikaoneki ngemadziso, muntu unokurudzirwa kuenda kuzvipatara kovhenekwa ndiana mukoti nemadhokodheya veishandisa zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi.

Mazuwa anyamashi kwane matenda akati kuti asingaoneki ngemadziso antu anokurudzirwa kuenda kuzvipatara kovhenekwa ndiana mukoti nemadhokodheya veishandisa zvimuchina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu.

Mazuva anyamashi kwane matenda akati kuti asika oneki nge madziso matenda wona awawo anenge eida kutoti muntu arumbe ku chipatara ko vhenekwa neku zemenwa ndiana mukoti ne madhokodheya vei shandisa zvi mushina zvaka nasirwa nge unyanzvi.

Mazuva anyamashi kwane matenda akati kuti asikaoneki ngemadziso. Matenda ona avavo anonge eida kutoti muntu aende kuzvipatara kozemenwa nekuvhenekwa ndiana mukoti nemadhogodheya. Veishandisa zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi.

Mazuwa anyamashi kwane matenda akati kuti asikaoneki ngemadziso anenge eidaa kutoenda kovhenekwa kuzvipatarayo. Antu anokurudzirwa kurya zvikafu zvine utano nekurumbawo kuti mwiri ugwinye netsinga.

Muzvipatara nemundau dzeshe dzinobetsere antu eshe anorwara nemumakirinika munokurudzirwa kakurutu kuti munge muine mbatso yekuvheneka kwesainzi kwonaiyoyo antu anoshandeyo anokurudzirwa maningi kuti apfeke zvivhara nyara.

Muma kilinika, muzvipatara nemuntawo dzinodetserwa antu anorwara munokurudzirwa maningi kuti munge mungemunembatso yekuvheneka kwe sayinsi inovheneka mitundo, ngazi zvakadaroko.

Muzvipatara mumakirinika nemundau dzinobatsire antu anorwara munokurudzirwa kakurutu kuti munge muine ndau yekuzvinika kwesaindi .Mumbatso mwona imwomwo mwunenge mwaivheneka mitundo matenhengazi kuone kuti chakonzera matenda chiini

Muzvipatara mumakirinika nemundau dzinobetserwa antu anorwara munosisa kunge muine mbatso yekuvheneka kwesainzi Kona iyoyo kwaivhenekwa matenda ngazi nemutundo kuonekwa chakonzera ngazi chinyi.

Kuzvipatara nekumakirinika nekundau dzinobetserwa antu anorwara. Kunosisonge kuine mbatso yekuvheneka kwesaenzi. Konaiyo kweivhenekwa antu kuona kuti matenda ari kukonzerwa ngei zvemene.

Muzvipatara, mumakirinika nemundau dzinobetserwe antu anorwara munosisa kunge mune mbatso yekuvheneka kwesainzi kona iyoyo kunenge kweivhenekwa mitundo, ngazi nemate kuona kuti chakonzera matenda chiini.

Muzvipatara nemumakirinika nemundau dzino betserwa antu anorwara munokurudzìwa kakurutu kuti munge muine mbatso yekuvheneka kwesaenzi kona iyoyo kune kweivhenekwa zviro zvakaita semutundo ngazi nemate kuvheneka matenda

Muzvipatara mundau dzinobetserwa andu anorwara nemumakiriniki munokurudzirwa kakurutu kuti munge mune mbatso yekuvheneka kwesainzi kona iyoyo kune kweivhenekwa ngazi mitundo nemate kuona kuti chakonzera denda chini.

Muzvipatara nemumakirinika nemundau dzinobetserwa anthu anorwara munosiso kunge muine mphatso yekuvheneka kwesainzi, kona iyoyo kunonga kune mishina yakagadzirwa ngeunyanzvi yekuvheneka ngazi, mitundo zvakadaroko.

Kuzvipatara nekumakirinika nekundau dzonodetserwe anthu anorwara kunokurudzirwa maningi kuti kunge kuine mphatso yekuvhenwka kweSainzi Kona iyoyo kunenge kuine zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekudetsera kuvheneka matenda.

Kuzvipatara makirinika ngendau inodetserwa antu anorwara inosese kunge ine mbatso yekuvheneka kwe sainzi kunenge kune michini yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu yekuvheneka ngazi mutundo zvakadaroko.

Kuzvipatara kumakirinika nemundauu dzinobetserwe anhu anorwara kunokurudzirwa kakurutu kuti kunenge kune mbatso yekuvheneka kwesayenzi kona iyoyo kunovheneka mitundo ,ngazi nemate kuona kuti chakonzera matenda chiinyi.

Muzvipatara nemumakirinika nemundau dzinobetserwa antu anorwara munosisonge muine mbatso yekuvheneka kwesayenzi kona iyoyo kune kweivhenekwa ngazi , mutundo nemate zvakadaroko kuona kuti chakonzera matenda chiinyi .

Zvipatara nekundau dzinodetserwa antu anorwara kwese nekumakiriniki kwese kunokurudzirwa maningi kunge kuine mbatso dzekuvhenekwa kwesainzi kona iyoyo kunenge kweivhenekwa mukati memuntu zvakadaroko nematenemutundonkuona chakonzeresa matenda chinyi.

Utano hwekubara nehutano hwezviana zvitotori zvobva kubarwa nezvati kurei nyana unofanira kukosheswa kwemene ana mai vanokurudzirwa kuti pano neapo varumbe neana kumakiriniki kana kuzvipatara kojungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Utano hwanamai anemimba neutano hweana adoodori hunofanire kukosheswa kwemene. Anthuwo anofanira kurumba kuzvipatara nekumakirinika koovhenekwa ndiana mukoti nemadhogodheya nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Hutano hwekubara nehutano hwezvana zvitotori zvobva kubarwa nezvati kurei nyana unofanira kuchengetedzwa kwemene. Anamai anokurudzirwa maningi kuenda nezvanazvo kuchipatara nemimba dzavohe kovhenekwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Utano hwana mai vane mimba neutano wezviana zvidodori zvichangobva kubarwa nezvati kurei nyana hunofanire kukosheswa kwemene zvanazvo zvinofanire kuendeswa kuchipatara kodonhedzerwa nekujungwe mitombo yekudzivirira matenda.

Utano hwana mai ane mimba nehutano hwezvana zvitori tori hunofanire kukosheswa kwemene. Vantu iwawo vanofanira kuenda kuzvipatara nemakirinika kovhenekwa nekuzemenwa nekujungwa mitombo inodziwirire matenda.

Hutano hwekubara nehutano hwevana vadodori nevachangobva kubarwa newati kurei mbichana hunofana kukosheswa kwemene . Vana avo vanofana kuendeswa kuzvikora zvawo panenge eifundiswa kunyora mabizo awo zveshe nekugarisana nenantu mumiganga.

Hutano hwana Mai ane mimba hutano hwezviana zvitotori unofana kukosheswa yambo ana mai anofana kuenda nezvana zvawo zvitotori koti zvovhenekwa nana mukoti nemadhokodheya nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Hutano hwanamai ane mimba nehweana atotori hunofanira kukosheswa kwemene anamaiwo anofanira kuenda kuzvipatara kujungwa mitombo yokudzivirira matenda asizikujairikapi neakajairika.

Hutano hwana Mai ane mimba nehutano hwezviana zvitotori Zvatikurei nyana unofanira Kukosheswa angu anofana kuendesa kuzvipatara undoona mitombo yekudzivirira matenda.

Utano hwekubara neutano hwezvana bzvitootori nezvatikurei nyana hunofanira kukosheswa kwemene. Antuvo avavo anofanira kurumba kuzvipatara koovhenekwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda akati kuti.

Kuzvipatara nekumakirinika nekundau dzinodetserwa anhu anorwara madhokodheya nanamukoti vakushandisa zvisimbi zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu kunasira anhu anenge ane makodo akaguka.

Taiti ijee, damba igwinyiso, kuzvipatarayo, zviro zvabaahlamburuka kwemene. Kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeuyanzvi ukurutu, zvokudetsera madhogodheya nanamukoti kuzemena nekurapa matenda akati kuti.

Ndaiti ijee, nyamba igwinyiso, kuchipatarayo zviro zvambaahlamburuka kwemene. kwanezvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvokubetsera madhokodheya nanamukoti pakuzemena antu anenge eirwara, nezvimushini zvokuona muntu kuti muwiri urikupisha ere kana kuti urikutonhora ere .

Taiti ijee damba igwinyiso, kuzvipatarayo zviro zvabaahlamburika kwemene. Kwaane zvimuchina zvakanasirwa neunyanzvi hukurutu zvekudetsera madhogodheya naana mukoti kuzemena antu anenga aine mishuna inipanda.

Taiti ijeke nyamba igwinyiso kuzvipatarayo zvinhu zvabaahlamburika kwemene. Kwaane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu hwekubetsera madhokodheya nanamukoti kuzemena, kurapa nekuvheneka nekurapa anhu vanorwara.

Taiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo zviro zvabaahlamburuka kwemene kwaane zvisimbi nezvekushandisa nezvimushina zvakabaanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekudetsera madhokodheya nanamukoti kuzemena nekurapa anthu anenge eirwara.

Kuzvipatara kona iyoyo nekumakirinika nekundau dzinobetserwa vantu vanorwara zviro , zvabahlamburika kwemene kwane , zvimushina zvakasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nanamukoti kuzemena nekurapa.

Mazuvaanaya anyamashe zvinhu zvabahlamburika kwemene muzvipatara nekumakliniki ,kwaane zvisimbi nezviro zvakanasirwa ngehunyanzvi hukurutu hwekubetsere madhokodheya naana mukoti kurapa zveshe zvimatendazvo.

Mazuva anyamashi zviro zvabaahlamburuka kwemene kuzvipataramwo nekumakirinika. Kwaane zvimuchina zvakanasirwa ngounyanzvi hukurutu zvokubetsera anamukoti nemadhogodheya pakuzemena nepakurapa antu anenge aine matenda.

Taiti ijee damba igwinyiso kuzvipatara zviro zvabahlamburika kwemene kwane zvimishina zvakabanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Zvekubetsera madhogodheya nana mukoti kuzemena nekuvheneka antu anenge aine panopanda.

Ndaiti ijee ndamba igwinyiso, zviro zvabahlamburika kwemene kuzvipatara, kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya naana mukoti pakurapa, kuzemena zveshe nekuvheneka antu anenge eirwara.

Taiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo zviro zvabaahlamburika kwemene kwaane zvisimbi nezviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nanamukoti pakuzemena nekurapa antu anenge aine mishuna inopanda.

Ndaiti ijee damba igwinyiso zviro zvabaa twasamuka kwemene kuzvipatarayo kwane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu. Zvekubetsera madhokodheya nana mukoti kuzemena nekurapa.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene kuzvipatara. Kwane zvisimbi nezvimichina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Zvekubetsera madhogodheya nana mukoti kurapa nekuzemena nekuvheneka antu anenge eirwara.

Taiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo nekuma kirinika zviro zvabaihlamburuka kwemene kwaane zvimishina nezvisimbi nezviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokotera nanamukoti kuzemena.

Zvigero, mapanga nemanaiti zvinoshandiswa ngemadhokodheya naana mukoti pakuvhiya antu anenge anemushuna inopanda neantu anoda kubara ngepandani inofanira kuchengetedzwa yakachena kuti isakonzera matenda .

Ndaiti iinje damba igwinyiso kuzvipatara zviro zvabahlamburika kwemene kwane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nana mukoti kurapa matenda asizi kujairikapi neakajairika.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaahlamburika kwemene muzvipataramwo nemumakirinika nemundau dzinobetserwa antu anorwara .Kwaane zvimushina zvakanasirwa ngounyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya naanamukoti kuzemena nekurapa.

Taiti Ije damba igwinyiso kuzvipatara zviro zvabahlamburuka kwemene kwane zvimushini nezvisimbi zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvekudetsera Madhokodheya kunasira antu ayani anonga aguka makodo kuita kana nyara zvinake.

Mazuwa anyamashi kuzvipatara , kumakirinika kundau dzinobetserwa vantu vanorwara kweshe nekuzvitoro kunotengeswa mitombo kana muntu einge asingahwi zvakanaka kune zvimishina zvekuvheneka kuona kuti ngazi ichiri kuhamba zvakanaka here mutsinga .

Taiti ijee damba igwinyiso ku zvipatarayo zviro zvabai hlamburika kwemene kwane zvi mishina zvaka nasirwa nge unyanzvi ukurutu zveku betsera madhokodheya nana mukoti kurapa matenda anenge ashupa ku zvipatara kwavoyo.

Zviro zvekushandisa zvakaita sema naiti, mapanga nezvigero zvinoshandiswa ndiana mukhoti nemadhokodhaya kuzvipatarayo, zvinokurudzirwa kakurutu kuti zvigezwe ngemitombo zvibaachena kwemene zvisazokonzera matenda.

Ndaiti Ije damba igwinyiso kuzvipatarayo kwane zvimuchina zvakanasirwa nemuchina ukurutu zvekudetsera ana mukoti nemadhokodheya kuzemena nekuvheneka nekurapa antu anenge ane mishuna nematenda anorwadza.

Taiti ijee damba igwinyiso, zviro zvabaahlamburuka kwemene kuzvipatarayo. Kwaane zvimuchina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu, zvekubetsera madhogodheya naana mukoti kuzemena nekuvheneka nekurapa antu anenge aine mishuna inopanda.

Mazuwa anyamashi kuita manyada kuda kwaane zviro zvakanasirwa ngeunyazvi ukurutu zvakaita kunga mazino zvekuti unongoenda kuchipatara woenda kumadhokodheya votoisa zvirozvo mukanwa wotoita kunga munhu une mazino.

Taiti ijee damba igwinyiso, kuzvipatarayo zviro zvabahlamburika kwemene mazuwa anyamashi. Kwane zvimuchina zvakagadzirwa ngeunyanzvi hukurutu, zvekubetsera madhokodheya nanamukoti kurapa nekuvheneka.

Mapanga tsono nemanaiti nezvigero zvinoshandiswa nana mukoti nemadhokodheya pakuvhiya antu anenga eida kuvhiiwa naanenge eida kubara ngepandani zvinokurudzirwa maningi kuti zvirambe zvakachena zvjsakonzera matenda.

Taiti ijee damba igwinyiso, kuzvipatarayo zviro zvabaa hlamburika kwemene, kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nana mukokhoti pakuzemena nekurapa antu anenge aine mishuna inopanda.

Taiti je damba igwinyiso kuzvipatarayo zviro zvabahlamburuka kwemene kwane zvimushina nezvisimbi zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvekudetsera mishando Yana dhokodheya nana mukoti kuti ibapfawe kwemene.

Ndaiti ijee damba igwinyiso kuzvipatara nekumakirinika nekundau dzinobetserwe anhu anorwara kwane zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu Zvekubetsera madhokodheya nana mukoti kurapa nekuvheneka antu anenga aine mikhuhlani.

Taiti ijee nyamba igwinyiso zviro muchipatara muno zvabapfawa kwemene kwane zvimishina nezvisimbi zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nanamukoti pakuvheneka nekurapa antu anenge aine mishuna inopanda.

Taiti Ije damba igwinyiso kuzvipatarayo nekumakiriniki zviro zvabahlamburuka kwemene kwane zvimushini zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nana mukoti kuvheneka nekuzemena panenge peirwara.

Ndaiti ijeyi, damba igwinyiso kuzvipatara zviro zvabahlamburika kwemene ,kwaane zvimishina zvakanasirwa ngehunyanzvi hukurutu zvekudetsera madhogodheya nanamukoti kurapa vantu vanenge vainemushuna inopanda.

Ndaiti ijee dambi igwinyiso kuzvipatarayo zviro zvabaahlamburuka kwemen kwaane zvimushini zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvokubetsera madhokodheya nanamukoti kurapa nekuzemena antu anenge aine matenda.

Zvigero, mapanga nemanaiti , zveshe zvinoshandiswaa nemadhokodheyaa naanamukoti pavanenge vaida kuvhiyaa antu anenge airwara neantu anenge aida kubara ngepandani zvinokurudzirwaa maningi kuti zvigare zvakachenaa.

Taiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo kwaanezvimichina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu zvekubetsera madhogodheya naana mukoti kuzemena nekurapa antu anenge ane matenda anenge eida kurapiwa.

Taiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo zviro zvabahlamburika kwemene kwane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokoteya nana mukoti zvekuvheneka antu anenge aine matenda akati kuti.

Taiti ijee damba igwinyiso kuzvipatara yo neku makirinika nekundau dzinobatsirwa antu anorwara zviro zvaba hlamburuka kwemene kwava nemichina yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu yokudetsera madhokodheya nanamukoti nekunasira antu nekuporesa antu anenge papandiwa nemushuna.

Taiti ijee damba igwinyiso. Kuzvitoro zvinotengese mitombo, kuzvipatara nekundau dzinobetserwa antu anorwara kwane zvimushina zvakanasirwa neuyanzvi ukurutu zvekubetsera antuwo awawo kurapa.

Taiti ijee kati igwinyiso kuzvipatarayo nekumakirinika kwaane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu hwekubetsera madhokodheya nana mukoti kuzemena nekurapa antu anenge aine matenda nemushuna inopanda.

Taiti ijee damba igwinyiso kuzvipatara kumakirinika nekundau dzinobetserwa anthu anorwara zviro zvabaahlamburika kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nana mukoti kurapa.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburuka kwemene kuzvipatarayo nekumakirinika nekundau dzinodetserwa antu anorwara kwane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nanamukoti kurapa nekuzemena.

Manaiti, zvigero nemapanga zvinoshandiswa ndianamukoti nemadhokodheya pavanenge vevhiya vantu vanenge veida kurapiwa nevantu vaya vanenge veide kubara ngepandani zvinokurudzirwa maningi kuti zvigezwe yaamho zvirambe zvakachena.

Taiti ijee damba igwinyiso kuzvipatara nekundau dzinobetserwa antu anorwara nekumakirinikiyo kwane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya naanamukoti kurapa.

Kuzvipatarayo zviro zvabahlamburika mazuwa anyamashi kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya naanamukoti kuzemena nekurapa antu anenge aine mishuna inopanda.

Mazuwa anyamashi zviro zvabahlamburuka kwemene muzvipatara umwo ane michina nezvisimbi zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya nanamukoti kuzemena nekurapa antu anenge aine mishuna inopanda.

Taiti Ije damba igwinyiso kuzvipatarayo zviro zvabahlamburuka kwemene kwane zvimushina zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu yekudetsera madhokodheya nana mukoti kuzemena nekuraoa antu anenge achirwara kuzvipatarayo.

Taiti ijee damba igwinyiso, kuzvipatarayo nekumakirinika kwaane zvimichina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhogodheya nanamukoti. Zvimweni zvimushina zvinooinekweyo zvimushina zvekuona kuti muntu haana ere kumbomwa doro.

Taiti ijee damba igwinyiso ku zvipatara yo zviro zvabai hlamburika kwemene kwane zvi mushina zvaka nasirwa nge unyanzvi ukurutu zveku betsera madhokodheya nana mukoti kuzemena kurapa zveshe neku vheneka.

Taiti ijee ,damba igwinyiso. Kuzvipatarayo mitombo yaafararira. Kwaane mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, yekurapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabaajairika kwemene, sekupanda kwemadziso.

Mazuwa anyamashi kwaanemitombo yakati kuti inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo muzvipataramwo nemumakiriniki, yekurapa matenda akati kuti, asizi kujairikapi neakabaajairika kwemene.

Mazuwa anyamashi kuzvitoro zvinotengesa mitombo kumakirinika nekuzvipatara kunooneka mitombo yakati kuti. Iyi mitombo yakanasirwa ngeunyanzwi ukurutu inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akajairika.

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, yekurapa matenda akati kuti asizi kujairikapi, nematenda akabaajairika kwemene. Anthu anokurudzirwa kuenda kuzvipatara nekundau dzinotengeswa mitomboyo.

Mazuva anyamashi zviro zvaba hlamburika kwemene. Kwane mitombo yakati kuti yakanasirwa neunyanzvi ukurutu inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akajairika kwemene soku shomanika kwengazi.

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakati kuti, yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, mitombo yonayo, inooneka muzvipatara mwona imwomwo, muzvitoro zvinotengesa mitombo nemumakiriniki, antu anokurudzirwa koitenga kana ainge aine panopanda.

Mazuva anyamashi kwaane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi ikurutu. Mitombo iyona iyoyo inooneka muzvitoro zvinotengesa mitombo kumakirinika, kwakadarokwo antu anokurudzirwa kotenge mitombo yekudziirira matenda.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo mazuwa anyamashi kunotengeswa mitombo yakati kuti, isizi kujairikapi nemitombo yakabaajairika kwemene. Imweni mitombo inotengeswayo mitombo yemikuhlani webesha.

Kuzvitoro zvinotengese mitombo kunotengeswa mitombo yakati kuti, mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabaajairika kwemene sedenda remukuhlani webesha.

Mazuwa anyamashi kwaanemitombo yakati kuti. Mitombo yekurapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabaajairika kwemene. Mitombo yona iyi yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu. Inooneka muzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburuka kwemene kuzvipatara. Kwane mitombo yakanasirwa ngounyanzvi ukurutu yokurapa matenda asizi kujairikapi neakajairika. Anthu anokurudzirwa kootenga mitomboyo.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi nemarenda akabajairika kwemene. Mitombo iyona iyi yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu ngeyekuita yekumwa kana kuita yekuisa kushure.

Mazuwa anyamashi zviro zvakahlamburika kwemene kuzvipatarayo nekumakirinika nekundau dzinobetsera antu anorwara. Kwaane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, zvekubetsera madhokodheya naanamukoti kurapa nekuzemena.

Mazuva anyamashi kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kunotengeswa mitombo yakati kuti. Inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene semukuhlani vemundani nechikosoro chine besha.

Zuwa anyamashi kuzvitoro zvinotengese mitombo kwaane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu antu anokurudzirwa maningi kuti kana ange aine papanda arumbe kuzvitorozvo kotenga mitombo.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akajairika kwemene imweni mitombo inoonekwa kunotsengeswa mitombo mitombo yekugwinyisa mishana yana baba.

Zvitoro zvinotengesa mitombo kuzvipatara nekumakiriniki kunoonekwa mitombo yakati kuti inorapa maningi matenda asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene antu anokurudzirwa kotenga mitomboyo.

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakati kuti Mitombo yekudziwirira nekurapa matenda akabaa jairika neasizi kujairika pee antu anokurudzirwa kenda kuzvitoro zvinotengesa mutomboyo kana paine papanda.

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabaajairika kwemene. Matenda akaite semukhuhlani webesha mutombo wacho unowonekwa mumhatsodzo dzinotengeswe mitombo.

Mumazuwa anyamashi zvitoro zvinotengesa mutombo munotengeswa mitombo yakati kuti Mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akajairika kwemene semukuhlani besha kuvana vadodori nevati kurei nyana.

Mazuwa anyamashi kuzvitoro zvinotengesa mutombo kwaane mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairika pe nematenda akabajairika kwemene imweni mitombo inoonekweyo mitombo yekurapa mukhuhlani webesha .

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakanasirwa ngeunyazvi ukurutu mitwmbo yona iyoyo inooneka kuzvitoro zvinotengesa mutombo kuzvipatara nekuma kirinika kona iyoyo antu anokurudzirwa kotenga mitomboyo.

Mazuvanyamashe, muzvitoro zvinotengesa mitombo, muzvipatara nekumakirinika, kwakuwonekwa mitombo yanyamashi yakanasirwa ngowunyanzvi wukurutu. Yekurapa matenda asizikujayirikape ne akajayirika kwemene.

Mazuwa anyamashi, zviro zvabahlamburika kwemene kuzvipatarayo, kuzvitoro zvinotengesa mitombo nekundau dzeshe dzinodetserwa vantu vanorwara. Kwane mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, yekubetsere antu anenge ane mikuhlani.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo mazuwa anyamashi kunotengeswa mitombo yakati kuti ,mitombo inorapa matenda eshe eshe asizi kujairika nematenda akabaajairika kwemene , antu anokurudzirwa kotenga kweyo mitombo.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo yakati kuti mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene sematenda emanyoka muntu unenge weipandwa ngemundani.

Kuzvitoro zvinotengese mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwo umwo kunotengeswe mitombo yakati kuti inorapa, matenda asizi kujairikapi nematenda akaba jairika kwemene sekupanda kwemusoro kana kupanda mishana kana marenje

Ndaiti ijee damba igwinyiso kuzvipatara yo nekuma kirinika nekuzvitoro zvinotengese mitombo mitombo yaafararira antu anokurudzirwe kuzi kana paine papanda arumbe kuzvitoro zvo kotenga mitombo.

Mazuva anyamashi kwaane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi mukurutu, inoonekwa muzvipataramwo, mumakirinika nemuzvitoro zvinotengesa mitombo, antu anokurudzirwa kutenga mitomboyo einga ane panopanda.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakati kuti, yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu ngeantu ane unyanzvi hwekurapa matenda akati kuti, asizi kujairikapi nematenda akajairika kwemene.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo, kuzvipatara nekumakirinika kwaakuonekwa mitombo yanyamashi yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Yekurapa matenda asizi kujairikapi neakabaajairika yaamho.

Kuzvitoro zvinotengese mitombo yanyamashi kunotengeswe mitombo yakati kuti mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akajairika kwemene sematenda ebesha, nekushoshona kwepahuro nekupanda kwemuntani.

Mazuwaanyamashi kuzvipatara nekumakirinika neku ndau dzinotengeswa mitombo kunowanika mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akajairika kwemene sematenda emusoro.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kuzvipatara nekumakirinikayo kumotengeswa mitombo inorapa matenda akatikuti matenda asizi kujairikapi nematenda akajairika kwemene sekupanda kwemusoro.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburika kwemene muzvipatara mo kwaane mitombo yanyamashi yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu wekurapa matenda asizi kujairikapi neakajairika kwemene .

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyatsvi ukurutu inotengeswe muzvitoro zvinotengeswa mitombo nemuzvipatara mwona imwomwo antu anokurudzirwa kunotenga mitomboyo kana einge ane papanda kana matenda.

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakati kuti kwemene. Mitomboyo inoshandiswa kurapa mikhuhlani isizi kujairikapi, nemikhuhlani yaakajairika kwemene. Antu anokurudzirwa kootenga mitomboyo kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mazuwa anyamashi kwabaane mitombo yakati kuti, mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu. Inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo, muzvipatara , nemumakiriniki .Antu anokurudzirwa kootenga mitomboyo einga aine panopanda.

Mazuwa anyamashi kwaane matenda akati kuti anorapiwa ngemitombo yakasiyanasiyana rimweni denda rinenge ranesa maningi idenda reanhu anemadziso anoshoshonya kana ngekuti asangana nemaruwa zvakadaroko.

Mazuva anyamashi ku zvipatara mitombo yafararira antu ano kurudzirwa kakurutu kuti kana einge aine pano panda arumbe ku zvipatara kana ku zvitoro zvino tengesa mitombo kotenga mitombo yeku rapa mikuhlani yo.

Zvitoro zvinotengese mitombo kunotengeswe mitombo yakati kuti mitombo yanyamashi yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu Antu anokurudzirwa kuenda kuzvipatara nemuzvitoro zvinotengesa mitombo kotenga mitombo kana iriyo inopanda.

Mazuwa anyamashi kwaane matenda akati kuti mitombo yematendawo inotengeswawo muzvipataramwo nemuzitoro zvinotengese mitombo anhu anokurudzirwe kotenga mitomboyo muzvipataramwo.

Kuzvitoro zvinotengese mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabajairika kwemene akaita semukhuhlane webesha.

Hutano hwengonxo hunofana kukosheswa kwemene muntu weshe anokurudzirwa kuti kana asangana netsekwende atsvake muntu wanogonda une hunyanzvi ukurutu wekureketa naye kuti dambudziko Riya ripere.

Hutano hwendxoko hunofanira kukosheswa kwemene mazuwanyashi antu anemautano husina kuti hwee hwendxoko anokurudzirwa kuenda kundau dzawo dzavanoenda kodetserwa ngeantu ane unyanzvi ukurutu.

Utano nemudakaro hwezviana zvidodori hunofanira kukosheswa kwemene ana mai anokurudzirwa kakurutu kuti vaende neana ao adodori kuzvipatara kojungwa mitombo yekudzivirira matenda nekuzemenwa ndiana madhokodheya.

Hutano nemudakaro hwezvana zvidodori nezvati kurei nyana zvinofanira kukosheswa kwemene. Ana atotori anofanira maningi kunasirirwa ndau dzavo dzekutambira kutambira kutamba mitambo yakaita semabhora nekukweyana.

Anamai naanababa anokurudzirwa kakurutu kuti vachengetedze hutano nemudakaro zvaana adoodori. Anokurudzirwa kutwara ana awo eienda nawo kuzvipatara koojungwa mitombo yekudziwirira mukuhlani.

Utano nemudakaro zveana atotori zvinofane kukosheswa nekuba achengetedzwa kwemene antu anokurudzirwa kuenda kuzvipatara neana awo adodori kuti aende kodonhedzerwe mukanwa nekojungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Utano nemudakaro zvaana adoodori zvinofanira kukosheswa kwemene. Ana adoodori anofanira maningi kuendeswa kuzvipatara koojungwa mitombo ngekudonhedzerwa mitombo yekudziwirira mikuhlani yakati kuti.

Utano hweana adodori nemudakaro wavo zvinofanira kukosheswa kwemene. Ana adodori aafaniri kumbunyikidzwa ibasa remapurisa iroro kusunga antu eshe anenge ambunyikidza ana adodori.

Utano nemudakaro zvezvana zvitootori nezvati kureinyana hunofanira kuchengetedzwa kwemene. Vantuvo avavo vanofanira kuendeswa kuzvipatara koojungwa mitombo yekudzivirira matenda akati kuti.

Utano nemudakaro zveana adodori zvinofanira kukosheswa kwemene ana adodori anofanira kuendeswa kuzvipatara kozemenwa nekuvhenekwa nekujungwa mitombo yekudzirira matenda asizi kudyairikapi nekajairika .

Hutano nemudakaro zveana adodori zvinofanire kukosheswa kwemene hurumende neakuru emiganga anofanira kunasira ndau dzekuti ana adodori anenge eitambira kuine mudzuwerere nemutserendende.

Utano nemudakaro zveeana adodori zvinofanire kukosheswa kwemene ana adodori anofanire kuendeswa ndianamai awo kuzvipatara nemakirinika kojungwa mitombo yekudziirira matenda nekuvhenekwa nekuzemenwa ndiana mukoti.

Vashandi vezvekubazi rezveutano ,madhogodheya nanamukoti vanosisopfeka zviro zvakaita sezvivhara nyara, zvivhara miro, zvingadaroko, kana veidetsera vantu vanenge vane matenda anotapuriranwa.

Vashandi vekubazi rezveutano vana mukoti nemadhogodheya vanokurudzirwa kakurutu. Kuti vangevari vantu vaneunyanzvi hukurutu kumishando yavoyo veibetsera vantu ngerudo kuti vantu vapore kana vauya veirwara.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vari vantu vanoziya nekubaada mishando yavoyo kuti vabetsere vantu yamo vantu vedetsereka veipora.

Vashandi vekubhazi rezvehutano, madhokodheya nanamukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vapfeke zvivharamuromo, zvivhara nyara nezvivhara mwiri weshe kana veyishanda nevantu vanenge vayine matenda ayani ano tapurirwana.

Vandu vandoshanda kubazi rezveutano madhokoteya nanamukoti nevamweni vandoshanda muzvitoro zvinotengesa mutombo vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vari vandu vane hunyanzvi hukurutu pamushando hwavo yoo.

Vashandi vokubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti mikore yega-yega vaite makungano veireketerana nekufundisana maererano ngezveutano hwakahlamburika kuti vabetsera antu zvakati mhoryo.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti, ananyamukuta nanambuya utano vanokurudzirwa kakurutu kuti vagwinyisire yamho nemishando yavoyo veibabetsera vantu nerudo rukurutu.

Vantu vanoshanda kubazi re zveutano madhokodheya ana mukoti ana mbuya utano nana nyamukuta vano kurudzirwa kakurutu kuti vange vane ruzivo ne unyanzvi rukurutu pamu shando yavoyo.

Ashandi vekubazi rezveutano, madhokodheya nanamukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vapfeke hembe dzemishando dzakaita sezvivharamuromo nezvivharanyara kudzivirira matenda anotapurirwana.

Vashandi vezvebazi rezveutano madhokodheya naana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vapfeke zvivhara muromo nezvivhara nyara kana veidetsera vantu vane matenda anotapurirwana.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya, anamukoti, anambuya utano, zveshe naananyamukuta, vanokurudzirwa kakurutu kuti vapfeke zvivharamuromo nezvivharanyara, kana veidetserwa antu anenge aine matenda anotapurirwana.

Vashandi vekubazi rezveutano, anamukoti nemadhokodheya, vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vari vantu vanoziya mishando yavoyo, veibaashanda ngeunyanzvi ukurutu , ngerudo pakubetsera antu.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya naanamukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vapfeke zvivhara muromo, zvivhara nyara nezvivhara mwiri weshe kana veishanda nevanhu vane matenda anotapurirwana.

Zvikora zvefundo yepadera dera nevantu vane ngeefunda kuti aite madhokodheya nanamukoti zvino kurudzirwa kuti zvinge zvakati tekeshere nyika yeshe kuti madhokodheya nanamukoti awande munyika mwo.

Vashandi vebazi rezveutano madhokoteya nanamukoti ,vanokurudzirwa kakurutu kuti vave vari vantu vaneunyanzvi ukurutu ,veibaadakarire mishando yawo kuti ramangwna reantu rinasirirwe.

Vantu vanoshanda kubhazi rezveutano anamukoti nemadhongodheya vanokurudzirwa kunge vari vantu vanoziva mishando yavo kwemene veibetsera antu neunyanzvi ukurutu ngerudo kuti antu apore.

Ashandi ekubazi rezveutano madhokodheya anamukoti anambuya utano nananyamukuta vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vari vanhu vane hunyanzi ukurutu pamishandoyawoyo veibetsera anhu ngerudo

Vanthu vanoshanda kubazi rezveutano ,madhokodheya naanamukoti, anambuya utano naananyamukuta, vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vari vantu vanoziya mishando yavo, vanobaashanda ngeunyanzvi ukurutu.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano ana mukoti nemadhokodheya, vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vane unyanzvi hukurutu pamishando yavoyo yekurapa. Kuitira kuti varape vantu zvakati mhoryo.

Vantu vanoshanda kubasi rezvehutano madhokodheya nana mukoti ana nyamukuta nana hutano anokurudzirwa vari vantu vane marudo ekuti dhumankuitira kuti vanodetsera vantu zvakaanaka.

Mazuwa anyamashi kuzvitoro zvinotengesa mitombo, kunotengeswa mitombo yakati kuti ,mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi nemitombo inorapa matenda akabaajairika, seantu aya anenga aine matenda ebesha.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mwumwadhorobha mwo kunotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi nemitombo inorapa matenda akabajairika akadai nekupanda kwemusoro.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo zvinotengesa mitombo inorapa mikuhlani yakati kuti mukuhlani isizi kujairikapi nemikuhlani yakabajairika kwemene sekupanda kwemushana.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanya kumadhorobhamwo umwo, munotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo inorapa matenda isizi kujairikapi nematenda akabaajairika kwemene sematenda ejeko.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo kunotengeswa Mitombo inorapa matenda akati kuti matenda asizi kujairika pee nematenda akabaa jairika kwemene seantu aya anenge aine mishana inopanda.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo ,kunyanyanyisa mumadhorobha mwomwo ,munotengeswa mitombo yakati kuti ,mitombo inorapa mikohlani isizi kujairikapi nemikohlani yakabajairika kwemene nekupanda kwemindani.

Zvitoro zvinotengese mitombo kunyanyisa kumadhorobhayo iyo, kunotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi nekurapazve matenda akabaajairika kwemene semikuhlani yemundani.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwoumo kunotengeswa mitombo yakati kuti mitombo inorapa matenda asizikujairikapi nematenda akabajairika kwemene sekupanda kwemusoro .

Muzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunyanya kumadhorobhamwo munotengeswa mitombo yakati kuti mitombo yekurapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabaijairika kwemene semukuhlani wemundani munenge mweipanda.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwomwo, kunotengeswa mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi, nematenda akabaijairika kwemwene, sekupanda kwemarenje, nekupanda kwemusoro kana mundani.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwomwo kunotengeswa mitombo inorapa mikuhlani yakati kuti mikhuhlani isizi kujairikapi nemikuhlani yakabajairika kwemene yakaita semikuhlani yebesha.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwomwo munotengeswa yakati kuti. Mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabaajairika kwemene nekupanda nekushoshona kwemadziso.

Muzvitoro zvinotengeswa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo munotengeswa mitombo yakati kuti inorapa mikuhlani isizi kujairikapi nemikuhlani yakaba jairika kwemene antu anokurudzirwa kuendayo kotenga mitombo.

Kuzvitoro zvinotengesa mutombo kunyanyisa mumadhorobhamwo umwo kunotengeswa mutombo inorapa matenda akati kuti matenda asizi kudyairikapi nematenda akabajairika kwemene nemukuhlani nemundani nemusoro.

Vafundi nevashandi vekubazi rezveutano madhogodheya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzishe mumiganga yeshe veifundisa anthu mairirano ngezveutano hwakahlamburika mumigangamwo.

Vashandi vekubazi rezveutano madhogodheya naana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe, miganga yeshe veifundisa antu mumigangamwo maererano ngezveutano, utano hwakahlamburika.

Vafundi nevashandi vekubazi rezvehutano, madhokodheya nanamukoti, vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndawu dzeshe miganga yeshe nemuzvikora , veyifundisa mayererano ngezvehutano wakahlamburika kuti antu abetsereke.

Vafundí nevashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti Mikore yega yega vahambe kumiganga nekundau dzakasiyana siyana Veifundise antu ngezveutano.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe nemiganga yeshe veifundise antu maererano nezveutano hwakahlamburika kwemene kuti ramangwani raantu rinasirike.

Vashandi vekuzvebazi rezveutano nevafundi vekubaziro madhokodheya, nanamukoti veshe vanokurudzirwa kuhamba ndau dzeshe miganga yeshe nemuzvikora veyifundisa antu maererano ngezve utano hwaka hlamburika kwemene.

Vafundi nevashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti mikore yega-yega vahambe ndau dzeshe, miganga yeshe nyika yeshe tenderere veifundisa antu maererano nezveutano hwakahlamburika.

Vafundi nevashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe , miganga yeshe , nyika yeshe tenderere veifundisa vantu maererano nezveutano wakahlamburika kwemene.

Vashandi vekubazi rezveutano, vana mukoti nemadhokodhleya vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe, muganga weshe, veifundisa antu maererano ngezveutano hwakahlamburika mumigangamwo.

Vafundi nevashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nanamukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe veifundisa vanthu maererano nezveutano hwakahlamburika kwemene kuti ramangwani reanthu rinasirike.

Vashandi vekubazi rezveutano vano kurudzirwa kakurutu kuti. Vahambe ndau dzeshe miganga yeshe veifundisa nekureketera antu mairirano ngezveutano wakati morwo kudziirira matenda

Vafundi ngevashandi vekubazi ngezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe veifundisa antu mayererano nezveutano hwakahlamburika mumigangayo akuru neadoko.

Vafundi nevashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe nyika yeshe veifundisa antu mairirano ngezveutano wakahlamburika kwemene.

Hutano hwekubara nehutano hwepabonde hwemuntu veshe hunofanira kukosheswa kwemene. Anamai anokurudzirwa maningi kuti kana aine mimba aende kuzvipatara kovhenekwa pano neapo kuitira kuti mwana abarwe akati gwindiri.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa kwemene. Antu anokurudzirwa maningi kuenda kojungwa mitombo yekuti asabara kana asikadi kubara, kana kooisirwa zvisimbi munhengo kuti asabara.

Utano hwekubara nehutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanirwa kuchengetedzwa kwemene. Ana adodori asati abva zera maningi, anokurudzirwa maningi kuti asiyane nezvekuite zvebonde kuti asazobatira mimba dzisina anbaba.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa kwemene, madzimai anokurudzirwa kakurutu kuti vajungwe mitombo yekudzivirira kubara kana veida kuita bonde risina kubutirwa.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemunthu weshe hunofanira kukosheswa kwemene. Anamai anokurudzirwa maningi kuti afundise zvana zvavo utano hwepabonde nehwekubara achiri adoodori kuti akure akangwara ndaramo yeiendeka.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa nekubachengetedzwa kwemene. Anamai anokurudzirwa maningi kuti ajungwe mitombo yekuemesa kubara kana vachida kungoita bonde risina kuputirwa.

Utano wekubara nehutano wepabonde hwemundu weshe unofanirwa kukosheswa nekuti chengetedzwa kwemene wandu ano kurudzirwa kutange agenda kumbovhenekwa ngazi asati aita bonde risina kuputirwa.

Utano hwekubara nehutano hwepabonde hwemuntu hweshe hwakakosha, hunofana kutarisiswa nekuchengetedzwa kwemene, anamai anokurudzirwa maningi kutora zvana zvavo voenda kozvijungisa mitombo yekudzivirira matenda.

Hutano hwekubara nehutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kubakosheswa kwemene antu anokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera nekumakiriniki kovhenekwa ngazi kana veida kuita bonde rinenge risina kuputirwa.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe unofanira kukosheswa nekubaachengetedzwa kwemene. Aantu anokururdzirwa kuenda koovhenekwa kuona kuti mimba yabata ere kana kuti aisati veishandisa zvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kubaakosheswa nekubachengetedzwa kwemene. Antu anokurudzirwa kuti asati aita bonded aende koovhenekwa ngazi kuona kuti avana ere makhuhlani akaita seshuramatongo

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe unofanirwa kukosheswa kwemene antu anokurudzirwa kakurutu kuti agwinyisire maningi kuenda kuzvipatara kovhenekwa ngemadhokodheya nanamukoti kuvhenekwa ngazi.

Hutano hwekubara nehutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa kwemene antu eshe anofanira kuongororwa ngazi zveshe zvipatara nekumadhokodheyan koonekwa kuti haaana here zvirwere zveshuwa matongo.

Vantu vanotamba mitambo yakaita semabhora, kurumba, kujaha zvakadaroko, vano kurudzirwa maningi kuti vadakarire kuenda kunoona madhogodheya avo nanamukoti kana veinge vaine parikupanda.

Vantu vanotamba mitambo yakaita semabhora, kurumba kana kutomuka, vanokurudzirwa maningi kuti gore rega-rega, vaende kofundiswa maererano ngezvekurumba nemitambo yavoyo.

Antu vanotamba mitambo yakaita semabhora, kurumba, kutomuka nekujaha vanokurudzirwa kakurutu kuti kana vachinge vakuvara varumbe koona madhokodheya avo nana mukoti kuti hutano hwavo urambe hwakatwasanuka .

Vatambi vemitambo yakaita sekutomuka, kurumba, nekujaha, nemabhora eshe enyara neemarenje vanokurudzirwa kakurutu kuti vaende kozemenwa ngemadhokodheya avo kana veinge vakuwara.

Vatambi vemitambo yakaita semabhora kutomuka kurumba yakadaroko vanokururdzirwa kakurutu kuti pano neapo vavhenekwe kuonekwa kuti ngazi ichirikuhamba zvakanaka ere mutsinga.

Vatambi vemitambo yakati kuti yakaita sekutomuka kujaha nemabhora eshe enyara neyemaranje vanokurudzirwa kakurutu kuti vagwinyisire nemitambo yawoyo vanokurudzirwa kuenda kovhenekwa nemadhokodheya.

Vatambi vemitambo yakaita semabhora, kutomuka kujaha zvakadaroko vanokurudzirwa kakurutu kuti vadakarire kwemene vatwasamura mwiri yavo, kuti vangwinyise makodo, netsinga ,nemwoyo.

Taiti ijee nyamba igwiyiso, mazuva anyamushi zviro zvabaahlamburuka kwemene muzviparamo nemundau dzinobetserwa antu anorwara. Kwaane zvimushini nemakombiyuta zvakagadzirwe ngeunyanzvi kubetsera madhogodheya nanamukoti kuvheneka nekurapa.

Ndaiti ijee damba igwinyiso kuzvipatara ezvino kwahlamburika zvomene ,kwaane zvimichina nezviro zvakanasirwa ngehunyanzvi hukurudu hwekudetsera madhokoteya naana mukoti kuzemena nekurapa.

Kuzvipatara nekumakiriniki zviro zvabaahlamburika kwemene kwaane zvimuchina nezvimakombiyuta zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nana mukoti pakuzemena nekurapa antu anenge aine mishuna inopanda.

Taiti ijee damba igwinyiso kuzvipatarayo zviro zvabahlamburika kwemene mazuva anyamashi. Kwane makombiyuta nezvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu, zvekubetsera madhogodheya nana mukoti kurapa.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yemakomboti. Pambuti pona apapo vaitora mashakani, midzi dzembitiyo nemakwande votswanya-tswanya vodhibanisa nemvura vodita kurapa matenda.

Vasharuka vekudhaya vaishandisa mitombo yaibva kumbuti. Pambuti yona iyoyo vaitora makwati embitiyo kana kuti midzi yembitiyo, kana kuti mashizha, votswanya-tswanya, vodhibanisa nemvura, vodita

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva ku mbuti pa mbuti ponapo vaitora mbidzi makwati embitiwo nema shakani kurapa matenda asizi ku jairikapi ne akajairika.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva maningi kumbuti pambutipo apa vaitora midzi dzembutiyo makwati nemashakani veinasira mutombo zvirozvo izvi zvichiri kushandahe nanyamashi antu anokurudzirwa.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumashango, zvirimwa nembuti kurapa matenda akati kuti, matenda asizi kujairikapi nematenda akabaijairika kwemene.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibve kumbuti, pambiti pona apapo vainyanya maningi kutora mashakani embutiyo votswanya tswanya vodhibanisa ngemvura vodita kurapa matenda akati kuti.

Vasharuka vekudhaya vaishandisa mitombo yaibva maningi kumbiti kumitiyo vaitora mashizha makwati nemichero yemitiyo kurapa matenda asikazikujairikapi neakajairika kwemene .

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti pambuti ponapapo nepazvirimwa nepamashango kurapa matenda asizi kujairikapi nematenda akambajairika kwemene .

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti. Kumbiti kona iyoyo vaitora makwati embutivo mashizha embutiyo kana midzi kurapa matenda. Vaitorazve maruva embuti yakasiyana-siyana.

Mazuwa anyamashi antu anosisoshandisazve mitombo yaishandiswa ngeasharuka ekudhaya. Mitomboyo yaibva maningi kumashizha yaizoshandiswa semuriwo kurapa matenda akati kuti.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti, pambuti pona apapo vaitora makwati, mashizha embitiyo, midzi, zvakadaroko, kurapa matenda asizi kujaerekapi neakajaereka kwemene.

Gavakava kambuti anooneka pamuzi nemushango. Kambuti kaka kanoshandiswa kugadzira mitombo yakati isizi kujairikapi neyakajairika. Kanoshandiswazve kugadira mafuta ekunasira ganda kune antu ane makanda akakwasharara.

Gavakava kambuti kanooneka mushango nepamuzi. Kambutiko aka kanorapa mikhuhlani yakati kuti , mikhuhlani isizi kujairikapi nemikhuhlani yakabaajairika kwemene. Antu anokurudzirwa kushandisa kambutiko kurapa matenda.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti pa mbuti pona po vaitora ma shakani e mbuti kana midzi dze mbuti dzo kana makwati kana michero ye mbuti kurapa ma tenda asizi ku jairikapi ne aka jairika.

Tsangamidzi kachirimwa kanooneka pamizi nemushango. Kachirimwako ako kanorapa mikuhlani yakati kuti. Mikuhlani isizi kujairikapi nemikuhlani yakabaijairika kwemene, semukuhlani wemundani nebesha.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti. Pambuti ipapo vaitora mashakani acho kana kuti makwati kana kuti midzi nemichero yembutiyo kurapa matenda asizi kujairikapi neakajairika.

Asharuka ekudhaya aishandisa mutombo yaibva kumbuti, zvirimwa nemashango. Mutombo yo yairapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabaajairika kwemene. Mazuwa anyamashi antu vanokurudzirwa kushandisa mitombo yo.

Asharukwa ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti. Pambutipo vaitora mashakani, makwati kana midzi dzembitidzo vonasira mutombo yairape matenda aisizi kujairikapi nekajairka.

Vasharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumumbuti pamumbutipo vashandisa mashakani, makwati nemidzi veitsvanya-tsvanya veidhibanisa nemvura veidita kudzivirira matenda ano tapurirwana neasinga tapurirrwani

Vasharukwa vekudhaya aishandisa mitombo yaibva maningi kumbuti. Pambuti iponapo vaitora makwati embutiyo, midzi nemashakani votwanya twanya vokanyanidza nemvura vodita kurapa matenda.

Vasharuka vekudhaya vaishandisa mitombo yaibva kumbuti, kuzvirimwa, zveshe nemashango. Pazvirozvo vainyanya maningi kutora mashakani azvo votswanya-tswanya ,vodhibanisa nemvura, vodita, kurapa matenda.

Vasharuka vekudhaya vaishandisa mutombo waibva kuzvirimwa kumbuti nekumashango. Pazvirozvo vainyanya maningi kutora mashizha votswanya tswanya vodhibanisa nemvura vodita, kurapa matenda.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva maningi kumbuti, kumbuti kona iyoyo vaitora midzi, makwati mashakani nemichero yembitiyo veidhibanisa nemvura veidita kurapa matenda.

Vasharuka vekudhaya vaishandisa maningi mitombo yaibva kumumbuti nemashanho nezvirimwa pamumbuti vaitora mashakani nemakwati midzi nemuchero kurapa matenda asizi kujairikapi neakaj airika kwemene

Asharukwa ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti mashango nezvirimwa pazviro zvona izvozvo vainyanya maningi kutora mashakani achona votswanya tswanya voomesa vozodhibanisa nemvura vomwa.

Asharuka eku dhaya aishandisa mitombo yaibva ku zvirimwa mbuti ne maruva pama ruva pona apapo vainyanya maningi kutora mashakani ema ruva wo votswanya tswanya vo dhibanisa nemvura vo chukucha vomwa kurapa matenda.

Vasharukwa vekudhaya aishandisa mitombo yaibva mumumbuti. pamumbuti pona apapo vaitora makwati embuti yo, mashakani ne midzi dzembiti yo kunaisira mitombo yekurapa mikuhlani yakati kuti.

Taiti ijee damba igwinyiso, asharukwa ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti maningi. Pambutiyo vaitora midzi, kana makwati, kana mashizha embutiyo nemichero kurapa mikhuhlani.

Vasharuka vokudhaya vaishandisa mitombo yaiti mikomboti mashango zveshe nez irimwa pambiti vaitora mbiti dzembuti yoo magwati adzo nemashakani nemichero kurapa mikhuhlani yakati kuti.

Asharukwa ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti mudzi dzembutidzoo makwati nemashakani zveshe nemichero yachonayo kurapa matenda asizi kuajairikapi nematenda akajairika.

Vasharuka vekudhaya vaishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti, kuzvirimwa. Kuzvimbutikwo vaitora makwati embutiyo, mashizha kana midzi votswanya-tswanya vosanganisa nemvura vodita.

Asharukwa ekudhaya vaishandisa maningi mitombo yaibva kumbiti mbiti vaitora midzi dzachona makwati mashakani nemichero wezvirozvo veidhibanisa nemvura vodita kurapa matenda asisi kujairika neakajairika

Asharukwa yekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumumbiti mashango nezvirimwa zviro zvo izvozvo vaitora maningi mashakani azvo veitywanya tywanya vodubanisa nemvura vochukucha vodita kurapa matenda akati kutii.

Asharukwa ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti maningi, mitomboyo ichiri kushandahe nanyamashi. Antu anokurudzirwa maningi kuti adzokere koshandisa mitomboyo yaishandiswa ngeasharukwa ekudhaya.

Guku kambuti kanoonekwa mushango nemumunda munenge musina kushakurwa. Kambuti koaka kanoshandiswazve semurivo kanorapa matenda akati kuti. Rimweni denda rakanorapa idenda rekushomeka kwengazi mumwiri.

Gavakava kambuti kanoonekwe pashango nepamhatso. Kambuti koako kanorapa matenda akatikuti, asizi kujairikapi nematenda akabaajairika kwemene semukhuhlane wemundani nekunasira ganda kunaantu ane makanda akakwasharara.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva maningi kumbuti kuzvirimwa zveshe nekumashango pazvirozvo vainyanya maningi kutora mashizha achona votswanyatswanya vodhibanisa nemvura vodita kurapa matenda akati kuti.

Mazuwa ekudhaya asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti. Pambuti pona apapo vainyanya maningi kutora mashakani embuti vomatswanya tswanya vodhibanisa nemvura vochukucha vodita kurapa matenda.

Asharuka ekudhaya aishandisa maningi mitombo yaibva kumbuti. Pambuti ponapo vaitora midzi dzembuti, mashakani embuti kana makwati embutiyo yeichwanywa-chwanywa vodhibanisa nemvura, vodita kurapa matenda.